Noba la a are, ka kaŋa zeŋe, ka kuri dõͻre a are be kyԑ ka kaŋa meŋ a guuni a su zupili tampԑloŋ kyԑ yԑre kuree naŋ waa buluu.

Noba bata la a guuni dapuree zuŋ. Ka a dapuuri mine waa zeԑ ka mine waa dõõre. Ka kaŋa su nͻͻteԑ naŋ waa sͻgelͻ kyԑ waa wogiri. Ka teere meŋ a are ba puoriŋ.

Dɔba bata la a are. Ba hɔglɛɛ zipine naŋ waa pelaa pelaa kyɛ su kaayaa naŋ waa zeere, kyɛ ka a kuree meŋ waa doore.

Dͻͻ la a dͻͻŋ kaa kyԑ yԑre kparoŋ naŋ waa zeԑ, kyԑ ka a bibile kaŋa meŋ are o ba yԑre kparoo kyԑ su kuree naŋ waa dõͻre kyԑ ka kaŋ meŋ naŋ zeŋ teŋԑ a su kuree naŋ waa sͻgelaa.

Noba la are yaga lԑ, kyԑ ka tebilii ane lͻͻ a are be, ka noba waa yaga. Ka ba mine su kparoo naŋ waa seԑ kyԑ su zupili naŋ waa dõͻre.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

Zie la a di, ka lɔɛ a ar be. K'a kyɛnsere mine waa zeɛ kyɛ ka sokoɔraa meŋ a ar be, kyɛ ka a lɔɛ mine a bi a sokoɔraaŋ naŋ waa zeɛ aneŋ teere.

Noba la a guuni, ka mine zeŋ. Kyɛ ka dapuuri meŋ a bebe. Ka mine waa doɔre, kamine waa zeere. Kyɛ ka ba zu meŋ waa yaga.